Zvirwere zvemukhuhlani, panguwa yezvinonge zvipararire kuantu akawanda, antu anosise kugara akazvidziirira.

Tinokwanise kudziirire mukuhlani ngekubairwe mutombo munyama mwedu unodziirira. Kudziirira kwakanakire pakuti denda rikange rookubata, harikubati ngesimba zvekuti rinozokukurira.

Antu anosise kungwadzwa maringe nekupararira kwemukuhlani inohamba ngedutu inopararira nguwa doodori ichibata antu akawanda. Izvi zvinodetsere kuti akone kuzvidziirira.

Vana adodori aatani kubatira matenda zvakanaka kuti agare akabairwe mitombo inoadzirire kubve kumatenda akasiyana siyana anopararira.

Pane nguwa inosimuke denda remukhuhlani. Ana mukoti nana chiremba anosise kugara akazvibaire mitombo inoadziirire pakuzobatire matenda aya achibve kuantu anenge eirapa.

Pane imwe mbhando yemukhuhlani yekuti wechinyade kudetsera muntu unonga arwara unodetsera asi pamwe pacho unokona kutozviisa mutsaona kana munjodzi chinotodiwa kutoti wafunga kudetsera wochitopfeke zviqgoko zvinokudzivirira iwewe kuti uregerewo kuguma worwara.

Imweni mukhohlani aitani kupararira nenharaunda nekuti inotoda kuti watozwa kuti yakubata kana kuti watofungira kuti yakubata wotokasira kuenda kuchibhedhleya wotoonerwa njira dzekungwarira dzemene. Chirwere chione kuchengetedzeka.

Anachiremba echishanda nemurwere unonga ane mukuhlani unotapurirwana ngekukasira, anosise kugara akapfeke zvidxoko zvinoadziirira kuti zvirwere zvirekere kupararira zvichizoabatawo. Ndozvinonakire zvidxoko zvekudziirira zvona izvozvo.

Ngendaa yekuti kune matenda amweni anopararira ngenyaya yekuhambiswa ngedutu antu anochitokurudzirwa kuti atsvake njira dzaangashandisa kuti azvidzivirire pazvirwere zvinohamba ngedutu zvakadai gemukuhlani webesha.

Ana chiremba emuchibhehleya anotode kuti arape anozwe mukhuhlani akazvidziirira kuitire kuti mukhuhlani usabve kumurwere uchitapukire kuende kuna iyena chiremba wacho.

Kune mikhuhlani inopararire muntaraunda ngekukasira mhando yemikhuhlani yakadaro inode kuti anhu apote echibhirwe mashoko ekuti agare akangwarira utano hwawo.

Ngenyaya yematenda amweni anopararira nyore nyore kuantu akawanda munguwa doko antu anokurudzirwa kuzvidziirira kubva kumatenda awawo ngekutobairwe mitombo inoachengetedza.

Nharaunda dzeshe mumakanyi zveshe nemumadhorobhamwo munoningirwa kuti vanhu veshe vabairwe mutombo inovangwarira kubva kuzvitenda zvakasiyanasiyana zvinotenderera pashi panapa dzona mitombo dzinobairwa chitenda chakona chisati chaguma kuite kuti munhu agare akatogwinya kudhaya pachitenda pechinoguma asabatwa ndicho.

Takazviningira mazuwa anaya zvitenda zvobate vanthu zvakawanda maningi hino munthu akaona kuti wabatwa ngechitenda ari pamuzi pake ngaasagarepo ibvepo ende kuzvibhedhlera kana kundau dzeutano wosvika wondoodetserwa kona iyoyo kuite kuti usarwara kwenguwa yakareba usatapudzirawo chitenda ichocho kune umweni munthu.

Aishandisa emuzvibhedhlera anosisa kushanda akapfeke zvindxoko zvinoadzirire pakutapukirwa ngemhando yakasiyana siyana yemikhuhlani ngekuti mukhuhlani autani kupararire kubva pane muntu echienda pane muntu.

Mazuwa ana zvibhehlera zvedu zvinode kuti zvigare zvakapuwe zvakakwana kuedze kudziirire ashandi ese ane chekuita nekupona kweantu muzvibhedhleya akadzi ndiana chiremba neakoti edu eshe. Izvi zvinovabatsirawo kudzivirire zvirwere nemikhuhlani yakasiyana-siyana.

Vantu vasharuka vanoda kuti mwiri dzavo hadzichakoni kurwira zvirwere zvitenda zvakagwinya. Hino vanosisira kuti vapote veienda kuzvibhedhlera kana kuti vekuzvibhedhlera vapote vauye kumakanyi kwavoyo. Veivaningira kuti vaone kuti hapana zvovanetsa ere.

Kune imweni mhando yezvitenda zvinode kuti muntu agare akazvichengetedze kubve kwezviri, asati abatwa ndizvo. Izvi zvinoite kuti chitenda chacho chanyazokubata chinenge chisingazoiti simba.

Antu munyika anosisa kupota eisangana neantu ehutano eibhuirwa njira dzakasiyana siyana dzinoita kuti ave nehutano hwakanaka nenjirawo dzakasiyana siyana dzingaparadza hutano hwavo.

Antu peshe peshe paari anosise kuti aone mvura yekushandisa. Ingadaro iri mvura yekushandise pakumwa kana kutoshambe nyara. Izvi zvinodetsere kuti utano hwemuntu hugare hwaka chengetedzeka.

Antu anosise kugara eione mvura yakachena. Mvura yakachena inodetsere pakumwa. Mvura yakachena ikamwiwa inoite kuti muntu akone kuchengetedze utano hwake.

Antu munyika anosisa kuona mvura yakachena yakanakire utano hwavo. Kuona mvura yakachena yakanakira utano hweantu kunokoshera pakuti antu aazorwari nemhando yemadenda amweni anoparadzirwa nemvura yakasvipa.

Zvine chekuita neutano hwevanthu zvimweni zvacho zvinode anthu kuti aise musoro pamwepo vochi detserana ngemazano anga batsire anthu kuti anga zvichengetedza sei pautano hwao.

Panguwa yekuti mukhuhlani unenge weitenderera wakawanda wehambiswa ngemututu anthu anosise kugara akapfeke zviqoko zvinoadziirire kuti arekere kubatire mukhuhlani.

Imwe yenjira ingashandiswa pakuziise antu nokufundise antu, kutoaunganidza pamwepo, oungana pantau yaanoungana kwakutoapira zveshe zvingadii kuti azive. Pane kuti kuda kuti uite umwe umwe, shoko haringahambi ngekukasira.

Tinosise kuti pese petinoende kuzvibhedhleya techide kuti tibatsirwe maringe neutano hwedu tione kubatsirika tinosise kuona zvese zvetinoda.

Kusuke ngubo kwakanaka kunoite kuti munhu agare akachena nekunhuwa awunhuwi ,unogarawo wakazvishambidza ,mwiri uite mwiri kwawo eya dzode kuramba dzichisuka nguwa nenguwa ngubo kunyanya mvura kuti itoripo unogara wakachena zvinoreruka ubaari utsanana hwonaho.

Ana adoko anodise kuti apote echivhenekwa utano hwavo kuitira kuti eyikura anosangana nemhando yemukhuhlani yakasiyana siyana yanenge asingakoni kubhuya kuti ndarwara ngemukhuhlani wakati

Anhu anosise kuti aone mvura yekumwa echizvitore kubve mundau dzakachena izvi zvinotidetsere kuti antu achengetedzeke pautano hwawo nekuti agare akagwinya asikarwari rwari.

Pamushando panode kuwirirana anhu akaworirane pamushando zvinoite kuti pasaite kukwerane sure pakati peanhu anoshanda , anhu ashandira pamwepo zvinoita kuti basa rienderere mberi.

Nyaya dzeutano dzinosise kupota anhu eiungana eibhuirana eipanana mazano kuti angaitei kuti aone kusimudzire utano hwaantu nekurwisana nematenda. Izvi zvinodetsere nyika dzepasi reshe kuti dzigare dzakangwarire matenda.

Kukombe muntu urikushambe nyara apa. Kushambe nyara kwakanakire kuti kunoderedze kupararira kwezvirwere zvinoparadzirwa ngekubatane maoko. Eya hino maoko acho arikuto shambiwa ngemvura inoite ekuchururuka mupombi. Zvakabanaka maningi kuchengetedze utano hwedu.

Muntu einge eihlanya unokone kurapiswa ngenjira dzakasiyana siyana. Amweni ndiwo anoende kuzviporofiti amweni eiendawo kuchiantu kwakadai ngekunyanga. Amweni ndoanoenda kuzvibhedhlera, asi chakakosha kurapisa muntu kuti apone.

Ukaone muntu, warware ngqondo, unode kukasire kudetsera. Muntu unokone kudetserwa ngenjira dzakasiyana-siyana, amweni ndiwo anoende kuzviphorofiti, amweni ndiwo anoende kwaana thungata, amweni ndiwo anoende kwaana chiremba, asi chakakosha kuti muntu adetserwe pautano.

Kune njira dzakasiyana siyana dzekudetsera ndidzo vantu vanohlanya amweni ndiwo anoendesa kuzviporofiti amweni anoendesawo kunana tungata vamweni ndivo vanoendesawo iko kuzvibhehleya kuti muntu apone.

Kune njira dzinoshandiswa kubatsire muntu unohlanya. amweni anoende kuzviporofiti, amweni anoende kunyanga kwemene, amweni ndiwo anoende kuchibhehleya. Chakakosha kubatsire muntu kuti utano hwake hudzoke panzvimbo.

Mumhuri kuti maite muntu apenga, unosise kuti adetserwe ngekukasira .Unokone kudetserwa ngekuenda naye kwana tungata kana kumuendese kuzviporofiti kuti adetserwe kana kutomuendese kuchibhedlera chakakosha kuti munhu adetserwe afunge zvakanaka.

Utano chiro chinoningirirwa kumuntu weshe ngekuti ndokuti muntu axabange zviro zvinomuendesa kumberi. Hino ukaenda kooningirwa utano hwendxondo zvakanikire kuti ndookuti uzvizwisise iwewe pachako nekuzwisisawo nevamweni.

Ndau dzino rapiwe antu dzino sise kugara dzaka beuka antu ei shanda izvi zvino detsera kuitire kuti muntu akasangana nedambudziko dzingava nguwai uno detsereka.

Antu aenda pachibhedhlera anosise kuti apanane mukana . Wakasira eitangawo kupuwa mukanwa wekuti aone anachiremba kana anamukoti izvi zvinodetsere kuti pachipatara pashandike zvakanaka.

Ndau dzinoita nezveutano dzinosise kuwanda munyika nemunharaunda dzetogara izvi zvinodetsere kuti muntu akaenda chero nguwa ipi eide kurapiwa unoone kwekurapiwa.

Muzvibhedlera munosisa kuti muite ndau dzakawanda dzinonge dzine mvura yekuti antu apote eihlambe nyara dzavo izvi zvinodetsera kuite kuti utano hweantu hurambe hwaka chengetedzeka .

Anhu mazuwano aende panzvimbo dzekuti arapiwe kana kurapisa Ana awo muzvibhedhlera umwe naumwe unotogara echimirire nguwa yake kuti isvike aone kuonekwa , ukaona uchiita zvema jambanja kuti dai inini ndatoita kuti ndiende ndiitirwe ndiende aaa unotore nguwa wakamira azvizobudi.

Zvibhehlera zvinosise kuti zviwande munyika. Kuwanda kwezvibhehlera kunodetsere antu anonga ane matenda, kuti peshe apa anonge eide kuti arapiwe anokasire kuone pekuti arapwe pachona.

Pazvibhehleya antu anondokurudzirwa kuramba echihlambe nyara kunyanya-nyanya abve munzvimbo dzekuti dzinobatwe mishonga yakasiyana-siyana. Anoinda kuti ageze nyara kuitire kuti asapararira-pararire zvaabatazvo kune amweni anhu.

Ndau dzinoita nezveutano dzinosise kuti ziwande dzinosisa hee kuti dzinge dzine vanachiremba nanamukoti akawanda. Izvi zvinobetsera kuitire kuti antu angafi iwo anamukoti ariyo eyindokasirazve kubatikirwa.

Toningirawo munyika umu mune zvimweni zvindau zvinoita ngezveutano kana kuti zvibhedhlera zvidodori zvinorapawo vanthu vanenge veirwara, zvakanakire kuti zvindau izvi nguwa imweni zvinenge zvirimo mumakanyi zvasiyana nepayana pekuti unoende kuthaundi kooti urapwe, zvinoonekawo nemumakanyi munthu otorapwa padhuze pona apapo.

Ndau dzinodzidzisa ngezveutano dzinosise kupota dzine urongwazve wekudetsera antu pane zvavanenge vechinesekana ndizvo, panezveupenyu, izvi zvinoadetsere kuti akwanise kugadzire matambudziko avanosangana navo.

Iro ibandersa rinokomba kuti apo pachibhehlera chibhehlera choicho chinokomba kuti baberaro rakanyorwa kuti zvirwere zvakasiyana siyana zvinorapwa pona apapo mukuhlani inorapa pachibhehlerapo chibhehlera chakanaka unemukuhlani yakadai ngeiiyi unotozoya kuti kwokorapirwa...

Zvakanaka kuti nyika iite zvikora zvinofundisa anachiremba ,kufunda kwaana chiremba kunoite kuti anhu tirerukirwe panyaya yeutano hwedu kunosimudzirazvehe nyika munezveutano nezveupfumi zvemene.

Kunosise kuti kuite antu anonase kufunda nekuzwisisa ngezveutano. Izvi zvinodetsera kuti nyika isimukire.

Bandiko rekufunda nebandiko rehutano mabandiko mairi anoryidzana. Ngokuti mubandiko rekufunda ndimo munofunda vantu veisiva zvintu kuzuzu kuti vaone kuzo shanda mubandiko reutano. Mwona imwomwo mubandiko rekufunda ndomunosvine vantu kuti vafunde zvekuti vazorape vantu mundau dzeutano.

Ana mukoti anodiwa kuti awande munyika zvakadaroko tinoda kuti zvikora zvawo zviwewo zvakawanda zvinobetsere nyika nenharaunda.

Ndau dzinofundwa ngezveutano dzakanaka dzinoite kuti nyika isimukire anhu azare ngeruziwo rwekuti angadetserane sei maringe neutano ngekuti urwere hwakauya hino zvinode kuti anhu abetserane kuti vodini.

Antu nguwayese vanode kugara vakangwarire zvinechekuita neutano hwavo kugara mwakangwarira utano kunodetsere kuti nharaunda pamwepo nenyika igare yakazvidziirira.

Zvibhehleya zvinosisa kugara zvakabeuka nguwa zveidetsera vanorwara nguwa yeshe yeshe izvi zvinoita kuti vanorwa peshe pavanoda kubetserwa vanoona anachiremba nanamukoti varipo.

Zvibhedhlera zvinosise kuti zvigare zviine vashandi vakakwana vakadayi ngaanamukoti naanachiremba nguwa dzeshe. Izvi zvinodetsera kuti varwere pavanosvika vasatore nguwa yakareba veimirira kurapwa.

Mazuvaanaya, muzvibhedlera ,anhu anosise kugara akazvibhadharira nyaya dzehutano dzavo, kuzoitire kuti eyizorwara asina mari anenge akatoyibhadhara kudhaya, eyinodetserwe panemari yaakabhadhara kudhaya .

Muntu wabve kubara unosise kuti abatwe zvakanaka nekunase kuongororwa ndiana chiremba kuitire kuti utano hwake hurambe hwakanaka.

Ana adodori anosise kuti apore eyienda kuchibhehlera koningirwa ngezveutano hwavo nekubairwe mitombo inovadzivirire kubve kumatenda akasiyana siyana.

Zvibhedhlera zvinosisa kugara zvine mbatso yearwere dzinoite kuti murwere eyirapwa eyibva padhuze kana kuti eida kurapwa aripo pachibhedhlera po anenge anepekugara izvi zvinodetsera kuti murwere arambe echiona anachiremba nenguva yakakodzera.

Tinode ndau dzinoita nezveutano kuti dziwande. Dzinofanire kuwanda maningi mwetinogara kuitire kuti tikange taite kuti tabatwa ngemukuhlani, zvinotirerukira kuti tikasire kuonekwa ndivana chiremba.

Arumbwana amweni anoti tikuende kuchibhedhlera. Zvino anotoda kutogara achitoonekwa nekutoabvunza kuti yaa unondoona yakapata pata unonzi warwara here watoona zvakadaropo wochitoatora wotoendese kuchibhedhlera nokuti amweni anoti tirikunobayiwa ikweyo.

Chiro chakanaka kuti munharaunda pamwepo nemunyika muwande ndau dzakawanda dzinodetsera antu maringe nezveutano kuwanda kwendau kunoite kuti antu akange arwara awone pekudetsereka ngeguwa yakakodzera.

Chiro chinonzi utsanana chiro chakakosha takaningirana nenzvimbo dzinoita nezveutano. Hutsanana hunoita kuti unyari murwere emene eisvike panzimbo yakadaro unotoona kuti ndatopona. Ngekuti utsanana ndokuti zviro zveshe zvakajeka.

Ndau dzinofundiswa ana mukoti kuti aite mabasa avo dzinofanire kuwanda munyika. Zvinobetsera ana edu achango kura kuti aone kubatsirwa aone kuvana fundo yakakodzerera yanga dai iri maringe ngeitano.

Mundau dzinoita nezveutano munosiso kuti antu apuwewo mukana wekuti abhuye zvaangadaro eichema-chema ndizvo kana kuti abhuye zvaangadai eirumbidze ndau yo inoitwa zveutano. Izvi zvodetsere kut antu nechipatara zvishandidzane pamwepo.

Ndau dzinoita nezveutano dzinosise kuti dziwande munharaunda. Izvi zvinobetsere kuti muntu echinge arwara unokasire koone kwaanokwanise kuti asise koorapiwa.

Muzvibhedhlera tinodale kuti munge muina anamukoti akawanda nanachiremba, chimwezve chetingada kuti apinde muantu aite ukama hwakanaka neantu izvi zvinobatsira pakuti murwere unozwe zvakanaka akabatwawo zvakanaka.

Zvibhedhleya zvedu zvinode kugara zvine zvakakwana kuitire kuone kubatsire anorwara. Zvakadai ngemotokari zvekuti urwere hwandouya muntu asikazi kugadzirira. Kana kuti zvakadai ngekuti paite tsaona dzinorumba-rumbawo dzichibatsira.

Muzvibhedhlera munosise kuti muite mbatso dzekuti unonga arwara zvikaite kuti azviiti kuti akotoke kukanyi unombodetserwa eigare pachibhedhlera apapo.

Mishonga muzvibhedhlera inofanire kuwanda, Aifaniri kutombosvike pakuti chibhedhlera chashaye mutombo, ngekuti chikashaye mitombo upenyu hwedu neutano hwedu hunopinde munjodzi. Saka mitombo yakanaka muchibhedhleya kuti iwande.

Muzvibhedhlera munosise kuti muwande anamukoti naanachiremba. Izvi zvinoite kuti zvirerutsire arwere kuti arapiwe ngenguwa. Arwere akawandisa anamukoti ari ashoma. Zvinotore nguwa kune amweni arwere kuti akone kurapwa. Saka kuwanda kwawo...

Nguva yega-yega pazvibhedhlera anamukoti nanachiremba anosise kunge echiite basa rawo. Izvi zvinodetsere pakuti murwere peanenge aendapo, aone kubatsirwa ngenguwa.

Apa panokhomba anthu ari pachibhedhleya, pachibhedhleya panodetsera ,ukange wazwe mukhuhlani, kana kuti zvinenge zvinopanda munyama dzako umwu ,tochiende kuchibhedhleya toovhenekwa nekuchipuwe mishonga kuti zvinge zvinoita nani kudai.

Ndau dzinodetsera anhu panezveutano dzinosise kuti dzigare dzeishanda zuwa reshe ngekuti izvi zvinodetsere kuti anhu arekere kuzowandisa. Antu akawandisa anozoshupa kushanda nawo asi akaite ashomani zvinoreruka kushanda navo.

Antu kuzvibhedhlera, anosise kupota eienda eiongororwa hurwere hungadai hwurimunyama. Izvi zvinodetsere kuti muntu agare akangwarire hutano hwake.

Chiro chakakosha kuti muntu asati abate mitombo unofanire kutanga aende kuchibhedhlera ochizobate mitombo abhuyirwe mhando yemutombo yaanofanira kutora yomene mene.

Muzvibhedhlera munosise kuti muite ana chiremba akafundire mushando eitoukona izvi zvinodetsere kuti antu anonyauya ane matenda akanyadini anobhiirwe zvese zvaanoita kuti aone kuti denda riderere.

Imweni mihkuhlani inobate ganda imweni inotorapirwe mundani kutotore mishonga yekuite ekumwa imweni ndiyo inotorerwe mishonga yekuite ekudzora.

Kune michero dzinoningirwa kuti muntu arye kana kuti muntu asarya takaningirana nekuti angwarire utano hwendengo dzake dzemukati. Dzimweni muchero dzinoningirwe kuti muntu asarya ngekuti dzinokuadze ndengo dzemukati. Dzimweniwo muchero dzinoningirwe kuti muntu arye kuti ndengo dzake dzemukati dzigare dzine utano.

Tine mitombo yakasiyana siyana ,imweni mitombo tinoite yekudzora , imweni tinoite yekumwa imweni tinoitee yeku toitekuzvibaira kuti muntu aite zvakanaka ozvirapire mukati zvinenge zveinesa.

Kune amweni matenda ekuti muntu akanonoke kuende kuchibhedhlera unotokone kufa saka zvakanaka kuti muntu azwe kuti aazwi zvakanaka okasire kuenda kuzvibhedhlera, oende koovhenekwa kuonekwe kuti ungadei kuti apore.

Mushando vaana chiremba nana mukoti kuti vapote vachibhuira vantu nzira dzakasiyana siyana dzekuti anhu angaitei kuti aone kuzvidziirira kumayenda akasiyana siyana.

Mazuvano, muntu undori nemare, ukaende muzvibhedhlera unobatikirwa. Unobaende peunoda chaipo-chaipo panoenderana nemare yako, panoite kuti ubatwe semabatirwe aunenge uchitarisira iwewe.

Pachibhedhleya ukaona waendapo unokone kupuwe mutombo waunozwi enda womwa umweni mutombo unokone kuzora umweni unotoite ekubairwe munyama.

Anasorojena kubudikidza ngekukura kwanonge echiita, vanosvike pakofunge zvakawanda maningi zvokuti zvimwe zvacho zvinoguma zvotoshaishe masoro awo, zvozotoguma kutobare kutoguma orwara matenda owanda.

Mazuwa anaya zvoonekwa peya kuti masungukati onyanya kubatwa maningi ngezvitenda zvinobate zvibereko zvawo. Hino kunososira kuti mabandiko ayana anoningira ngezveutano hwevakadzi, masungukati arambe eikura kuitira kuti varambe vechikudzawo kurapa zvitenda zvona izvozvo zvinobate masungukati.

Amweni matenda anobate ganda remuntu hino denda rabate ganda rinokone kurapwa peishandiswe mitombo yekudzora pamweni pacho panotoshande mitombo yekurapire mukati yekuitote yekumwa asi chakakosha kuti denda rinenge rarapwa.

Ndau dzinoongororwe mhando yemukuhlani nematenda dzinosise kuti dziwande muzvibhedhlera. Izvi zvinobetsere kuti muntu eirapwa aziye mhando yedenda raanonga anaro.

Muzvibhehleya munisise kuite ndau dzinozikanwa ngekuongorere mhando yemikhuhlani. Kuzikanwa kwemhando yemukhuhlane unonge weirwara muntu, kunobetsere kuti arapiwe mukhuhlani wemene-mene unenge wechimurwadza.

Zvibhehleya zvinosisire kugara zviine ndau dzakawanda dzinovheneke antu, mhando ngemahando yemikhuhlani kana kuti yematenda angadai eiabata izvi zvinodetsere kuti munhu arapiwe eitenge mitombo inoenderana naye.

Muzvibhedhlera munosisa kugara muine dzinemvura yekushambe nyara, kushambe nyara kunodetserwe kuti maoko agare akachena nekudziirire kutapukira kwematenda anoparadzirwa nekubatana.

Ndau dzinovhenekwe urwere hweantu dzinosise kuwanda munyika. Izvi zvinodetsere arwere kuti kana einge orapwa anorapwa denda rinenge rakaabata remene mene pasina kuita zvekufungira.

Muzvibhedhlera munosise kuite dzimwe mbatso dzekuti muntu apote eivhenekwe mukhuhlani waanonge eirwara ndiwo ngekuti imweni mikhuhlani inohwanda muntu akavhenekwa zvinodetsere kuti arapiwe eiziya urwere hwaanahwo.

Mundau dzebandiko reutano kana kuti mundau dzimweni dzefundo dzinofunda ngezvezvirwere kana kuti zvitenda, mune humweni hundau hunobikwe mushonga , mutombo dzinorape zvitenda zvakati ooooh, munomu ndimo madzinobikwa dzeyihleyiwa, zveshe nokuhluzwa, kuti dziwane kuzorapa zvitendazvo ,kutenderera nenyika ineyi.

Mundau dzinoitwa ngezveutano munozoitazve zvimweni zvindau zvidodori zvinoita basa rekuvheneke kana kugadzira kunyanya nyanyanya kuvheneka mungaa mukati mwemunhu kana kuningira mushonga. Kana muri mukati mwemunhu kuonekwa kuti ungadayi achineswa ngeyi uye woitwa marapirei.

Michini yechimanjemanje inodetsera muzvipatara zvedu kuitire zvirwere zvemazuwa ano zvandowanda. Saka chiro chakakosha kuti zvipatara zvedu zviwande michini inobatsira.

Tine mhando yematenda anozvibudisa pachena, koyitawo amweni matenda anenge akahwanda, hino panotodiwa ndau dzimweni dzinotoyita basa rekutotsvake matenda kuti denda ringadayi reyirwara muntu ndiro idenda remhandoyi, iri rinodetsera kuti muntu aziye chaanorwara ndicho arapwe chona.

Muzvibhehlera tineimweni mitombo inode kuchengetere panonotonhorera saka inonga isikatodi zuwa saka kuchengeteka panotonherera panobatsira kuitira kuti igare kwenguwa yakarebà.

Muzvibhedhleya zvemazuwaano zvoshandise michini yechimanje manje. Eya michini iyi inotidetsere maningi pakuti yati simukirei pakuongorora mikuhlani inonyuka mazuwaanaa.

Muzvibhedhlera munosisa kuti muite dzimweni mbatso dzinogadzirirwe kuti andu anenge aine mikhuhlane yakasiyana siyana ichizoongororwa ngemitombo yakasiyana siyana nemushini yakasiyana siyana ngokuti anosise kuti aite zvakanaka.

Muzvibhedhlera kune dzimwe ndau dzekuti dzinotorwe vantu vanenge varwara vayana kuti vandovhenekwa kunase kuoneka kuti chinonase kuvarwadza, panorwadza pemene-mene ngepari. Zvonazvo zvakanakiro kuti ndau idzi dzine midziyo dzinovheneka kuningira nemukati memuntu kuti aonekwe chinonesa kuti chiri kumborwadza chiini.

Imweni michini yaveko yechingezi yotoita kuti wechirapiwa woona zvirimukati menyama yako nepanorwadza pacho nepakakuwara pechitokombidzwa kudai iri good rakatsemuka unenge weitoita zvekukombidzwa nemichini yaayo mazuwa anaya.

Ndau dzinovhenekwe zvirwere zveantu nedzinogadzirwe mishonga dzinofanire kuwanda izvi zvinobetsera kuti mishonga ikawanda nyika aitambudziki.

Midziyo inoshandiswe muzvibhedhlera yechimanje manje midziyo yakanaka nekuti yane kumwe kusimukira kunoite kuti mhando ngemhando yemikuhlani ione kubatwa kuti mukuhlani rudzii nekurapika zvione kurapika.

Ndau dzinovhenekwe zvirwere munyika dzinosise kuti dziwande antu anosise kuti adetserwe pautano hwawo saka kuwanda kwendau kunoite kuti peshe pangade kuti muntu adetserwe anodetserwa.

Panokhomba madhokodheya anovheneke mhando nemhando dzemikhuhla. Tinoona vakazvivhare miro nemuromo ngemasiki kuedze kudzingwarira mikhuhlani inoparadzirwa ngedutu yakaita seCovid.

Iyi yaamichini yechimanje-manje irimuzvibhehlera. Michini iyoyo inodetsera maningi pautano hweanhu ngekuti mazuvano kondomuka mikuhlani yakasiyana-siyana. Hino nenyaya yekusimukira koite zviro, kwandoo nemichini inondokomba kuti chakati ndoochounorwara ndicho. Saka zvaktinakira izvi.

Ana adoko anosise kuti arambe echiende kuchibhedhlera nguwa ngenguwa. Izvi zvinodetsera kuti vakwanise kudzivirirwa kune matenda akawanda anobata ana adoko.

Zvibhedhlera zvinosise kunge zvine mabandera anokhombe kuti zvinowanikwe kuri. Bandera rinobatsiraa antu anenge asingazii nharaundayo kuti aziye kunooneke chibhedhlera.

Mitezo yeshe yemwiri yedu inondode kugara yakaonekwe kuti inoshandae zvakanaka kusashanda kwemutezo umwe ingadai ngekuti inzee ingaa boko zvinotoshaishire mwiri weshe kuti unobvawatovhiringika saka pandoite dambudziko pamutezo umwe wenhengo zvinode kuende muchibhehlera.

Muzvibhedhlere munosisa kuti mugare mune michini inobetsere kuone matenda akasiyana-siyana. Izvi zvinoite kuti muntu kana eirapwa orapwa eiziye kuti uri kurapwe denda rakangai.

Antu anosise kupuwe zvekushandisa zvakakwana kuti ari pamushando wavo. Kunyanya nyanya vana chiremba nana mukoti, izvi zvinovadetsera kuti mushando wavo uregere kumira uyenderere mberi.

Muzvibhedhlera munosise kugara muyine midziyo inodetsera, inoshandiswa ndiana chiremba pakurapa paanonge eyiita antu, izvi zvinodetsere kuti mushando wavo uregere kumira, uyende mberi.

Muzvi bhedhleya muno sisiye kuonekwa midziyo yeshe ingade kushandiswa ngeantu anenge apinde muzvi bhedhleya umweni unoyopinda otokorera kuita pamwe dambudziko rekutokorera nekuhamba saka unenge echide midziyo ino mudetsera kuti akone kuhamba.

Mazuwa ano muzvibhedhlera munosise kuti magetsi arambe arimwo, izvi zvinodetsere kuti michini mizhinji yemazuwa ano inoshandisa magetsi pakuite mishando yayo.

Zvibhedhleya zvinosise kugara zvine midziyo yakwana inoshandiswa ndianamukoti naanachiremba. Izvi zvinodetsera kuti basa ravo rirekere kumira rienderere mberi zvakanaka.

Muzvibhedhlera munosise kuti mugare mune mishini ino shandiswemwo yakakwana, inoenderana nebasa rega rega ringangonge ririmwo. Izvi zvinodetsere kuti basa remuchibhedhlera rifambire mberi zvakanaka.

Muntu akasangana nedambudziko rekurwara ngemazino dzimweni dzenguwa zvinooneka zvakakodzera ndiana chiremba kuti mazino acho atoite ekubviswa izvi zvinodetsera pakuti akabviswa anombotore nguwa asikarwadzi.

Zvibhedhlera zvinosise kugara zviine midziyo yechimanje-manje inoshandiswa kuitire kuti mushando wana chiremba nana mukoti uenderere mberi pasina chinoushaishira.

Michini dzinoshandiswe muzvibhedhlera dzinobetsere kuti mhando ngemhando dzemikuhlani nematenda. Ikwanise kuoneka zveizobatsire antu kuti arape denda remene-mene raanonge eiziya.

Zvibhedhlera zvinosisa kugara zvine midziyo yakakwana yazvinoshandisa pakuita mushando wazvo izvi zvinodetsera kuti ana mukoti nana chiremba aite mushando wavo nemazvo.

Muzvibhehlera munosise kugara mune midziyo yekushandisa yakawanda inoenderana nemushanda izvi zvinodetsere kuti basa reutano rienderere mberi pasina kukanganisika.

Zvibhedhlera zvinosise kugara zvine mishini inoshandiswa ndiana chiremba naanamukoti. Izvi zvinodetsere kuti basa risaema rirambe reyienderere mberi.

Zvibhedhlera zvinosise kugara zviine michini yakawanda. Imweni inodetsere pakuongorore mbando yemukuhlani ingabata antu. Izvi zvinodetsera antu kuti arapiwe zvinoenderana nemukuhlani unenge waabata.

Zvibhedhlera zvinosise kuti zvive nemidziyo yekushandisa. Izvi zvinoite kuti basa rana mukoti nerana chiremba rirekere kudzoke shure ngekushaya zvekushandisa.

Tine mutombo yakasiyana siyana yetinona kubva muzvibhehlera imweni mutombo ngeyatinoita ekumwa imweni inotoita ekuti munhu unoita ekubairwa munyama zvechinderana nechitenda chinenge chine munhu

Nzira dzoshanda mazuvano pakurape mazino dzasiyana-siyana. Dzimweni ngedzekubaati pazino pachona pakaiswe mutombo unotoone chikonye chichitobuda, chaisirwe mutombo chiripona apapo pazinopo.

Imweni midziyo inoshandiswe muzvibhedhleya ine mavhiri inoite kuti zvireruke kuti paine zvinonge zvatakurwa zvii zveirema paine mavhiri kundosunda, ndiyani wakadayi kusimudza akubviri ngekurwadza. Mavhiri anoite kuti uremu hwechiro hureruke.

Muzvibhedhlera munodiwa kuti muite mhando yemichini yakawanda, michini inodetsere kuti mikuhlani yemhando yakasiyana siyana ikwanise kuzikanwa kuti ingadei kuti irapiwe

Kune rubatsiro runosise kupuwe munthu kana apinde mutsaona kana kuti aite murwere asati aendeswe kuchibhedhlera. Saka ,zvakanaka kuti panyari pachikora pagare pane zvimabhokisi zvinochengeterwa zveutano.

Zvibhedhlera zvinosisa kuti zvinge zvine midziyo yakakwana inodetsera pakuti muntu umweni anenge achirapiwa arapiwe nezvakanaka kuti peida mudziyo wekuti munhu anoda kuchekwa zveshe zvona izvozvo muntu anosisa kuti zvinge zvichipnekwa pachibhedhlera.

Zvibhehleya zvedu kuti zvinge zviine anamukoti akafundire basa nanachiremba akafundire basa zvinoite kuti utano hweanhu huite zvakanaka.

Zvibhedhlera zvedu mazuva ano zvane michini yakasiyana-siyana. Inoba ongorora mihlobo yakasiyana-siyana, yezvinotishupa pautano hwedu. Angava matenda ei anoshupa mashupiro avo ari kufamba kweropa mishini inoona zvakanaka maningi.

Zvibhedhlera zvinosise kuti zvinge zvine midziyo yakawanda inodetsera anachiremba paanonge eiite mabasa avo. Pane zvimweni zvinooneke kuti maoko ari ega haangashandi basa rona iroro zvakadai ngekuchekwa kwaantu panenge poode zvigero zvemuzvibhedhlera zvinodetsera.

Zvibhedhlera zvinosise kuita mishini yakawanda inodetsere vantu veshe vaangade kuti vafembwe ngemuchini , izvi zvinodetsere kuti onyarapwa unorapwa eiziye mhando yedenda ravanonga anaro.

Muzvibhedhlera munosise kuti, ashandi emwo ,aone kushanda akapfeke ngxubo dzinoadziirira, kuitire kuti arege kutapurirwa ngezvirwere. Izvi zvinoitire kuti akwanise kuchengetedze utano hwavo.

Kufunda kuri kuramba kuchiita ngezveutano kwoite kuti inyari muchini yobude muchini yechimanje manje yoshandiswe kuite mushando yakadiyana siyana yemuzvibhedhlera.

Tinosise kugara tiine michini yechingezi inotidetsera. Michini yechingezi inotidetsera panguwa iyo tinenge tiri muzvibhehlera zvedu. Inodetsera kuti paine zvirwere zvinenge zvanyuka michini inokasire kuzvibata munhu eizokwanisa kurapwa ngenguwa.

Mukuwo umweni ana mukoti vanoningirirwa kuti vashandise mudziyo yemene mene inoshandiswa kucheka kana kuvhura mukati mwemuntu kuti vaningire chiri kunesa mwona umwomwo. Zvona izvi zvakanakira kuti mudziyo yona iyoyo ndiyo yega inokona kunase kuita basa iroro zvakanaka isingakuwadzi muntu, zviri nyore futi.

Zvibhehleya zvinosise kuti zviite michini yakawanda inodetsera peshe pangadaro pechida kuti michina ishande ,michini inodetsere kuti basa rireruke uyezve rikasire kuhamba.

Michini yechimanje manje yakanaka kuti inge irimwo muzvibhehlera. Izvi zvinodetsere pakuvheneke mhando nemhando yematenda angadai eyibata antu.

Mushini yechingezi inodiwa muzvibhehlera. Zvibhehlera zvikaite mishini yakawanda yechimanje manje inodetsera ngekuti mazuwano kwane mhando nemhando yemikhuhlane. Saka mishini iyi inodetsera kurapa nekuongorora kuti Unga mukhuhlane uri unozwe muntu.

Muzvibhedhleya munosise kuti mugare muine zvekushandisa zvakakwana, kuite zvekushandisa zvakakwana kunodetsere anachiremba nanamukoti kuti eiite basa rawo basa rinohamba ngemwazvo.

Muzvibhedhlera mazuwano tinochindokurudzire kuti dai mishini yawanda kuwanda kwemishini kunoite kuti mushando ureruke nekuti zvirwere zvinoite nyore kuzvirapa mishini irimwo zvinoite kuti zvirwere zvingaa zvekuhlobo upi zvinooneka zvichikasire kurapika ngenguwa.

Zvibhedhlera zvinosise kuti zvisasvike pakushoterwa ngezvekushandisa. Izvi zvinonge zvichizodetsere kuti mabasa emuzvibhedhlera arekere kudzoke shure.

Muzvibhedhlera munosise kugara muine midziyo yekushandisa inodetsera . Izvi zvinoite kuti basa raana chiremba rienderere mberi naana mukoti zvakanaka pasina zvinovhiringa.

Uyozvaakaitei muchini eya unenge uno testa zvirwere zvakadai ndiana kenza yaa inobatsira maningi iwowo kuti anonga akasire kuende kovhenekwa kuchibhedhlera zvinokasire kuvabatsira.

Panorware muntu chimuchini chonichi chinoshande kuti munhu uchikwe kuti mwiri wake urikudziye zvakadini kana kuti kutonhore zvakadini kuti paonekwe mishonga inoenderana nezvinenge zviri mumwiri mwakemo mudziyo wakanaka unotibatsira maningi pakugadzirise utano hwedu.

Mitombo yechingezi inodiwa, chayakanyanye kunakira ngechekuti ainesi kushandisa, inonge yakanyorwe mashandisirwe ayo. Inonge yakaiswahe chipimo chinoenderana nehurwere hwemuntu nezera rake.

Mitombo yechingezi, inodetsera. Chakanakire mitombo yechingezi ngechekuti yagara itori nechipimo chakaongororwa ndaana chiremba chinodetsera muntu zvichienderana nezera rake.

Mitombo yechingezi yakanaka munyika. Chikuru chakanakire mitombo yechingezi ngechekuti ainesi kushandisa. Inenge ine chipimo chakaongororwa chekuti muntu akatedzere chipimocho unoite zvakanaka avhiringidzi utano hwake.

Mitombo yechingezi yakanaka ngekuti inope chipimo chinoenderana neurwere hwemuntu pamwepo nezera remuntu Saka muntu unotore chipimo chake chemene-mene chinoenderana naye zvisika kuwadzi utano hwake.

Mutombo yechingezi inotengeswe muzvitoro yakanakire pakuti inokubhuira yemene mashandisirwo ayo kuti inoite mashandisirwei. Izvi zvinodetsere kuti muntu asatore wakawanda kana kuti kutore mushoma. Unotore zvinoenderana nezvaanonga ari.

Mitombo yechiAntu yakanaka ,chayakanyanya kunakirwa ndechekuti inoronza zvomene mamwiro kana kuti mashandisiro aunofanire kuita mutombo wachona nechipimo chinonga chiripo , zvekuti ukazviteedzera zvinoita kuti utano hwako hupetuke panzvimbo.

Muntu eirwara ngemumuhlani unosise kupuwe mutombo. Mitombo yacho chayakanakira yaanosise kupuwa mizvibhedhlera inonge yakanatse kubhuyiwe mashandire ayo yakapimwa ngemupimo unoenderana nezera remuntu nekurwara kwaanenga echiita.

Mitombo yechingezi yakanaka chikuru chayakanakira ngechokuti yakapimwa ndiana chiremba akafundire mushando saka mundu unotore zvinoenderana neutano pamwepo nezera rake.

Mutombo wechingezi wakanaka payakanyanyira kunaka ndepekuti yakapimwa nechipimo chakaongororwa ndivana chiremba izvi zvinodetsera vantu kuti inotora chipimo chemene mene kuti zvingebzvichienderana naye nezera.

Mitombo yechiyungu inobetsere pakuti weiishandisa unoshandisa wakanase kunyorerwe mashandire ayo. Izvi zvinodetsere kuti unotore chipimo chemene mene chinoenderana nemuntu nezera rake.

Mutombo wechingezi unodetsera, chikuru cheunonyanya kudetsera ndechekuti yakatogadzirwaa iri muzvipimo zvinoenderana nedenda remuntu, pamwepo nezera remuntu. Saka muntu unotore mutombo wakapimwaa kare unoutore zvakanaka usinga shaishiri utano hwake.

Mitombo yechingezi yakanaka. Chakanakire mitombo yechingezi ngechekuti yakapimwe zvinoenderana nemunhu, marwarire aanenge aita. Izvi zvidetsera kuti munhu asazotora zvakawanda maningi zvinozokuwadze utano hwake.

Mitombo yechingezi yakanaka inope chipino chakakodzera chinoita kuti muntu asasvike pakukuwadzike utano hwake ndosaka teiti yakanaka mitombo iyi.

Mitombo yechingezi yakanakire pakuti muntu unomwe kana kuti unotore chipimo chinoenderana nezera rake nemhando yedenda raanenge anaro.

Zvibhehlera zvinosise kutengese mitombo mitombo yechingezi, inoite kuti muntu azvionere emene kuti ungada kuite mashandisirei. Mitombo yechingezi yakanakire kuti itori ngezvipimo zvemashandisire eunoiita.

Mitombo yechingezi yakakosha chikuru chayakakoshera ngechekuti inechipimo chinoenderana neurwere hwemuntu nechipimohe chinoenderana nezera izvi zvinodetsere munhu kuti atore zvemenemene zvinoenderana naye.

Kuzvibhedhleya kwetinoenda mitombo yakasiyana-siyana inoshandiswawo zvakasiyana. Imwe ngeinoite ekumwiwa, imwe ngeinoita ekuzorwa, zvechingoenderana nemhando yemukhuhlani unonga wakabate muntu kuti ungapuwe mutombo wakaite wemuhlobo upi.

Mitombo yechingezi inosise kuti iwande munyika yeionekwa peshe peingade kuonekwa ngemuntu, izvi zvinodetsere kuti muntu ainge aine kushushikana nezveutano hwake aone mutombo zviro zvino murerukira.

Kutore mitombo inogwinyisa mwiri kwakanaka. Kunoite kuti mwiri ukange wooremba pakuite umweni mushando, mutombo unope mwiri kuti ukwanise kudzoke pewainga. Utangezve basa semaitirwe eunotarisirwe kuti unge uchiita muiri wemuntu. Mitomboyo yakanaka.

Kwaane mafuta anoshande kudzivirira ganda redu kuti rigare rakanaka, rirekere kuite bhamurwa, rigare rakamba ndozvinakira.

Mitombo yechingezi yakanakakira chiro chimwechi, chakanyanyo nakira mitombo yechingezi ndechekuti unomwe chipimo chemene mene chakapimwa ngeakanasa kuongorora kuti ichi chinoenderana nahutano hwamunhu nezera rwaanonga anarwo nehurwere hwaanenge anahwo ndozvakanakira mitombo yechingezi.

Mitombo yemazuva ano, yakanaka. Chikuru chakanyanyire kunakire mitombo yemazuvano echingezi ngechekuti , muntu unopuwe chipimo chinoenderana naye. Izvo zvineite kuti asazvikuadza hutano hwake.

Mitombo yechiyungu inonakirw pakuti weiitora unoitora ine chipimo chemene mene chaunofanire kutora ngekuti yakapimwa kare uyezve zvakanakire pakuti azvikuwadzi miri wemuntu.

Tinosisa kupota yeishandiswa mitombo yechizvino mitombo yechingezi Yakanakira pakuti ine chipimo chakanaka chinoenderana nemuntu chirwere chanorwara nacho.

Mitombo yechingezi yakatinakira mitombo yechingezi inobhuye mashandisirwo emene ayinofanirwa kuitwa saka muntu akagara abhuyirwe mashandisirwo anoitwa mushonga zvinomurerukira akazviteedza zvinochengetedze utanho hwake

Mutombo yemikhuhlani mitombo yekuti nguwa imweni inlite ekubairwa nguwa imweni inoite ekudzorwa mitombo iyi inodetsera kakurutu ndiyo inovhura miro kana dzakavharika yeiitazve kuti usanyanye kukotsora maningi.

Mitombo inosise kuti ioneke mweshe muzvitoro mweinotengeswa. lzvi zvinodetsere antu kuti peshe paanonga ane mare dzawo aashupiki kwekutenga .

Zvinonakira mitombo yechingezi ngechekuti inenge yakanyorwa kuti unoishandisa ngemuhlobo uri ukagwinyawo kuteedzerere mabhuirwo awakaitwa kwekushanda kwawo unotoonawo muwiri wako wechibaatoite zvakanaka kubudikidza ngekutedze mashandiro emene aunege wakanyorwa.

Mitombo yechingezi yakanaka. Chikuru chakanakire mitombo yechingezi ngechekuti ine chipimo chakanaka chinoenderan nemuntu Saka izvi zvinodetsera kuti muntu areke kutore chipimo chakakurisa kana kuti chakatsonga chisikaenderani neutano hwake.

Mitombo yemazuwa ano yakanakire pakuti kana uchiitora unobatore chipimo chinoenderana newe nezera. Chinenge chakapimwa kudhaya saka zvinoita kuti usazvikuwadzaba utano hwako wotora mushonga unoenderana nemwiri wako wemene nezera rako remene.

Mazuva anaya chondodiva mare yako. Undorine mare yako mitombo mizhinji yaungadai unoda. Nekuwanda kwaite zvibhedhlera zvobatsira kuti haungamboshayi mutombo vaunoda pazvibhedhlera zvese mari unondorinayo.

Mitombo yemuzvibhedhlera yemazuvaano yechingezi yakakosha yakakoshera pakuti inotidetsera kuti teiitora tinotora chipimo chemene mene chinofanirwa kutorwa hatiwanzi hatishomesi tinotora zvinoenderana nezera remuntu neurwere hwake.

Mitombo yetinotengawo kuzvibhehlera inobatsirawo pakuti tinobapuwe mutombo unenge une chipimo chemene-mene. Hatiwanzisi, haiiti mushoma tinondoshanda nechipimo chinonge chakazwi toracho, zvisikazoiti kuti utano hwedu hupinde munjodzi.

Mitombo yechingezi yakanaka. Chayakanyanya Kunakira ngechekuti inoge yakapuwe chipimo chinoenderana nezera remuntu nemhando yedenda ranaro. Izvi zvinodetsera kuti muntu atore zvemene-mene zvinoenderana naye.

Ganda redu iri rinoda kupota rechidzorwa mafuta. Mafuta anonakira ganda redu pakuti rinogara rakapfaa. Pakupfaa kwarinenge rechiita harizoitiwo mambarukirwa. Saka zvona izvozvo zvinotoita kuti utano hwedu hunochengeteka.

Mitombo yechimanje-manje iri muzvibhedhlera yakanaka ngekuti inobetsere kuti muntu anonga autora unozwe kuitirwe zvakanaka. Unotorazve zveienderana nechipimo chaanofanira kutora.

Mitombo yechingezi tinoyida pautano hwedu mitombo iyi yakanakira pakuti inotidetsera ngekuti inonge inechipimo chaya kapuwa chinoendererana nemuntu neutered hwake hwaanenge ana hwo.

Iyo mitombo ichirongedzwa mungaa muzvibhedhleya. Inode kurongedzwa ngenjira yekuti voutsvaga haushipikiba kuti unouonere pari. Ukange vakanase kuirongengedze zvakanaka pounongondoda kuutora unongo nange pemene-mene peuri unonga vaikaironga zvichienderana nemihlobo yayo.

Ganda redu rinode kugare richidzorwe mafuta. Mafuta anoite kuti tigare rakapfawa uye kuti rirekere kutsemuka tsemuka. Zvinoite kuti muntu atarisike zvona izvozvo.

Mitombo yechingezi inotengeswe muzvitoro yakanaka chikuru chayakanakira ngechekuti munhu unoteedze zvakanyorwe pamutombo waanenge eishandisa unonga ateedzere zvemenemene avhiringi utano hwake.

Muzvibhendlera mune mukuwo wekuti antu vanotoda kuti aite zvekuunganidzwa kuti abhiirwe maringe nenjira dzaangaita kuchengetedza utano hwavo

Ana adori-dori kunyange amuzvikoro anosise kuti utano hwawo hurambe hwakaningirwa. Izvi zvinenge zveizodetsere kuti utano hwawo hugare hwakanaka nekusazoshaishire mukufunda kwawo.

Muzvibhehleya munosise kuti muite mbatso dzinodetsere arwere anonge asikakwinisi kukotoke kumbatso kwavo ngendaa yeurwere hwaanahwo hunenge hwakura. Saka mbatso idzi dzinoite kuti agare akachengetedzeke eionekwa ndichiremba

Antu anosise kupota eigara eibhiirana nezveutano izvi zvinodetsere kuti antu muntaraunda kana kuti munyika kana kuti pashi reshe aone kudetsereka kuti angaite mashandirei kuedze kuchengetedze utano hwawo.

Mukaka wamai unokosha kune karusvaa ngekuti ndiwo unezveshe ,unopa zveshe zveutano zvingadiwa ngemwana.

Anhu anoite nezve utano anosise kugara akapfeke zvinxloko zvakchena iwo pachawo eigara akachena, izvi zvinodetsera kuti haungabhuyi nezveutano iwewe wakasvipa, saka kuchena kwemenemene kunotodetserawo pautano hwemuntu.

Panevo zvimweni zvekuti ukaone muntu echiti apinde mudambudziko hazvidi kutsvaka anatungata kana kutsvage maporofita. Zvimweni zvinonge zvichitode chibhedhleya ngekuti unodaro pamwe vavhunike mutezo zvinonge zveitode chibhedhleya kubatoende koonekwa ndeakafundire mushando vachona.

Mwana mudoko unode kubatikirwa pane zveutano. Unode kuramba akaonekwa kunyari kuti zvekupfeka zvinode kuramba zvakachinjwa ,kuitire kuti utsanana hurambe huri pavari. Izvi zvinobatsira kuti utano hwake huendeke.

Techigara nevatinoto varumbwana unotode kuramba wakaatarisa ngokuti unyarwara iwo wemene anenge achiri dzimwe nguwa haakoni nekubhuya utori mubereki unotode kuramba wakaona kuti apana chiri kuvhiringidze ana angu here.

Bandiko reutano rakaningirana neutano hweana rakaziisa rikaona kuti mwana akure zvakanaka unofanire kuite dzimweni mitambo dzinoite kuti pfungwa dzake , ndxondo dzake dzirambe dzakasunhunuka, mwiri wake ugare wakagwinya. Zvona izvozvo ndozvinotodiwa kuti mwana akure akatonaka asina zvinomunetsa.

Mubandiko reutano muzorine rimweni bandiko rinoningira nezveutano hwevana. Zvonazvo zvakanakira kuti vanongingira kukura kwevana ende asabatwazve ngezvirwere anodzirirazve zvirwere zvangabatwa ndizvo eikura.

Hwana hudodori huchangobve kubarwa hunode kugara hwakangwarirwa utano hwahwo huchioneka kuti hugare hwakachena nguwa ngenguwa kuti hugare hwakangwaririka.

Uyu musangano mukuru wekupera kwegore unenge unodainzwirwa apo hino antu anokurudzirwe kuti anyorese mazuv epapapo asati angumaba gara wanyoresa kuitira kuti ugare wazikanwa.

Apo panokhombe mazera echidoko achangobva mukuite antu akuru. Eya anonge anorapwa mukhuhlani wemukondombera. Eya zvinokhombe kude kurapwe mukhuhlani izvi nekufundiswa kuti kudayi pamwe wabatwa ndiwo ungachirarama ngenjira ipi.

Tine zvimweni zvinobate utano zvinode kuti muntu akone kubatsirikana kana aende kuchibhedhlera zvirozvi izvi zvinosanganisira zvakadai ngekuguke mutezo kana kuti kushushikane mundxondo zviri zvinotode chibhedhlera kuti chione kubatsira.

Muzvibhedhlera vana makoti nanachiremba vanosise kugara vakapfeka zvidhloko zvinovadzivirira kubva kumatenda izvi zvinodetsera kuti matenda asabve kuvarwere veibatwa ndiwo.

Ngendaa yekuwanda kwematenda antu anoshande muzvibhodhlera akadai ndiana mukoti nana chiremba anosise kushanda akazvidziirira akapfeke zvindxoko zvinoadziirire pakuti arekere kubatwa ngematenda anobve paarwere asabatirawo kwaari.

Muzvibhedhleya arwere anenge apindemwo anosise kuti aone rubatsiro rwaanoda ngenguwa. Anosisazve kugaremwo zvichienderana ngeurwere hwaanenge akabatwa ndihwo. Izvi zvodetsere kuti arambe echionekwa.

Mwana mudoko, anode kurambe echibatikirwa kunyanya apo nyama dzake dzisingaiti zvakanaka ,ndiro basa raana chiremba nana mukoti raanofane kupuwa kuti awone kuti chingade chichishupa chii? Izvi zvinozobatsirawo kuti mwana akure zvakanaka panezvehutano.

Anachiremba anotarisirwe kuti anenge arimuzvipatara murwere akasangana nachiremba kunyangwe asati atopuwa nemutombo wekuti arapiwe unotozwa nekutoponawo pamwe pacho kundozi ndasangana nechiremba zvechitomiitira saka anachiremba anonaka kuti awande kuitira utano hwedu.

Zvibhehlera zvinofanire kunge zviine ana chiremba anokone kurape nhengo dzemwiri dzakasiyana-siyana dzinosanganisire nzee, madziso kana mazino emene. Munhu wakafundire basa rake unenge eikona echiite kuti utano hweanhu hugare hwakanaka.

Kuvepo kwaana chiremba muzvibhedhlera kunotibatsira maningi panodaroko muntu warwara pamweni unenge eida kukasire kuonekwa ngekuti ndiye chiremba unonge akafundire basa rona iroro hakuna umwe ungakwanisa kupa rubatsiro hino zvakakosha kuti zvibhedhlera zvedu zvinge zvinana chiremba.

Zvakandonaka kuti muntu asagare ari ega unongodawo muntu umweni waangangodawo parutivi kuitira kuti paine chaitika pane dambudziko rinenge riripo umweni inokasire kukuona.

Muchibhedhlera chega chega munosise kuti mugare muna chiremba ngendaa yekuti mazuwano mikhuhlani yawanda neanorwara awanda hino chiremba unenge eitodiwa nguwa dzese .

Toda anachiremba muzvipatara uye tinovada ngeuwandu hwawo. Anachiremba kuvapo kwavo kunotibetsere pautano hwedu. Utano hwedu huri kupota hweitseiwa tseiwa ngekuti mikhuhlani yawanda.

Muzvibhedhlera munosisa kunge muina ana chiremba nana mukoti akawanda izvi zvinodetsera kuti peshe patinode kudetserwa tinoone rubatsiro rwetinenge tichida.

Ndau dzinotengeswe mitombo, inorapa antu, dzinosise kuti dziwande munyika. Izvi zvinodetsere antu anonge ane mare dzawo kuti asahlopeka, eitambudzika ngematenda iwo mare anadzo.

Mu nyika muno sise kugara muine ndau dzaka wanda dzinoite basa reku tengese mitombo ku tengeswa kwe mitombo mu zvitoro zvaka wanda kuno detsere kuti antu arekere kushaye mitombo peshe pa anenge echi ida.

Ndau dzinechekuita nekutengeswa kwemitombo dzeutano dzinosisa kuti dziwande , dzinosisazve kunge dziine pakanyorwa panoite kuti antu akasire kuona , izvi zvinodetsere kuti muntu asarashika panonga eida kotenge mutombo wake.

Mitombo yechingezi yakakosha, chayakanyanyira kukoshera ndechekuti ine chipimo chakaongororwa. Chekuti muntu eitora, unoitora eishandisa chipimo chinoenderana naye pazera nemarwariro aanenge eita.

Ndau dzine chekuita ngezveutano hweantu dzinosisa kuwanda munyika. Izvi zvinodetsera antu anenge eida kuziya kana kuti anenge echida kurapwa. Kana kutenga mutombo kuti arerukirwe atsvake paanoona kuti apa ndipo pari nyore kwavari kana kuti padhuze navo.

Kunyore bandera kunodetsera kuitire kuti kuti pane ndau dzinoitwa nezveutano dzinode kuti dzizikanwe neantu, antu akaone bandera rakanyorwa anokasire kuziye kuti apo ndopangadaro paripo pendinotsvaga.

Mazuvaano anhu eide kukombe kuti anowanikwa pari echiita ngezveutano hazvichashupi, kwaakungoti munhu akatobeke bandera paanoribeka pekuti munhu weshe unohamba unondooona. Hazvidi n'anga, inoti kwai ingade kushopoere kuti anhu anoonekepi, kundozvionera ngemadziso echitohamba kuti apa ndoope ndinotsvaka apa.

Ndau dzinotengesa mitombo yechingezi, inosisa kuti iwande. Kuwanda kwendau idzi kunodetsera kuti mundu kuti ame mare yake eida kutenga mutombo aangashayi kwekuitenga zvinomurerukira.

Mitombo yechingezi yakanaka. Zvayakanyanya kunakira ngezvekuti inobakubhiira chipimo chemene chounofanire kuti ushandise. Auzoendi kooti ndinorwadziwa ngekupiwa chipimo chakakurisa, unobaenderana nechipimo chemene chinenge chichitarisirwa.

Pane mitombo yakawanda yeChiNgezi. Mitombo iyi yakanakire pakuti inonge yakanyorwe chipimo chinofanire kutorwa ngemuntu, saka muntu unosise kuti ateedzere chipimo chaanofanire kunge echitora chakanyorwa, kuti utano hwake husapinde munjodzi.

Ngendaa yeutano hunodo kupota hweitseiwa tseiwa kudai, tinofanira kunge tine nzvimbo, ndau zhinji inotengese mitombo kuitire kuti panodo kuti titseye utano, titenge.

Mabandera mazuwano oshandiswe kubhuyire anhu kuti chibhedhleya chinodaro chiri pari, chinovhura ngenguvai, chichivhare ngenguvai, chiremba munokone kumuona ngenzira ipi uye kana kumubata, kumuchaire rukunga panhamba dzipi, zvese zvi...

Motokari dzino detsere muzvipatara kudetsera arwere dzakanaka ngokuti pane imweni inguva yekuti chipatatra chidoko achikwanisi kuita zvinoitwa ngechimweni chipatara chikuru . Hino murwere unenge weida kutorumbiswa paine nguwa ngokuti ndoo chakanakire motokari dzemuchipatara kuti dzinge dziripo.

Ndau dzinotengese mitombo yechingezi dzinofanire kuwanda eya dzichiite nguwa yakati rebeiwo dzakabooka kuitire kuti antu nguwa yeshe yaanonge afunga kuti ashanyire ndau idzo echitsvake zvaanoda mitombo yaanoda asatambudzika zvindoaitira nyore.

Ndau dzinoita nezve utano zvakadai ngeku rapiwa kwe antu neku tengeswa kwe mitombo dzino sise kuwanda kuitire kuti uyo unenge echi kwanisa unonga ane mari yake haanga hlupiki baa kuti owone pari paanga tenge mutombo.

Ndau dzinotengeswe mitombo dzinosise kuti dziwande munzvimbo yega-yega. Izvi zvinodetsera kuti nguva yeshe-yeshe muntu yaanenge afunga kutenga ane mare yake asashaya pekutenga.

Muzvibhehlera munosise kunge muine motokari dzinozopota dzeidetsera antu anenge aite kurwara kwekuti chibhehleracho chinenge chisikazvikoni muntu echide kuendeswe kune chimweniwo chibhehlera chikuru chemberi.

Muzuwano kuti ukwanise kutengesa mutombo muchibhedhlera nedzimwewo nzvimbo dzinotengeswe mitombo unokurudzirwe kuti chiremba ange akakunyorere tsambayekuti mutombo wako wemene-mene waunofanire kutenga uyezve nechipimo chaunofanirwe kunge weizotora.

Ndau dzeshe dzinotengeswe mitombo yechingezi dzinoda kugara dzakashambidzika. Techidai tinobhuya utsanana. Eyaa ngekuti zvine chekuita neutano zveshe zvikandonge zvine utsanana. Ndokuti utano hwedu hunenge hwakachengetedzeka uye hwakanaka.

Mazuwaano pane njira dzakawanda dzinoyite kuti mashoko ahambe kuantu, mashoko anokone kuhamba ngekuunganidza antu kwakutoabhuyira, amweni anokona kutoshanda kutofamba ngekuyemba, amweni anokona kutofamba ngekunyore zvinyorwa anhu eyiyerenga, izvi zvinodetsere kuti shoko rihambe.

Masangano anoita nezveutano anosise kupota eifundise anhu maringe nematenda anozonge echiuya kana kuti atogara atorimwo muntaraunda. Izvi zvinodetsera antu kuti panozoite matenda aya anogara akazvidziirira ngenjira dzaaifundiswa.

Kunenjira dzakawanda dzinoite kuti mashoko asvike kune antu ,antu anokwanise kuhambise mashoko ngekutounganidze anhu pamwepo ochibhuyirwa ,imweni njira ngeyekuto pfeke zvidhloko zvinoenderana ne zvaangade kuti antu aziiswe zvinechekuita neutano hwemuntu.

Kuti antu ane mashoko eutano aangade kubhuya pamweni pacho mitambo inokona kushandiswa kuunganidze antu apo paanouya achifambire zvemutambo otobhuirwe zveshe zvingade kuzi zvisvike kuantu maringe neutano.

Zve utano zvine nguva ya zvinode kuti antu akawanda azviziye mu nguva dodori saka antu anokone ku unganidzwa eyi ronzerwa maringe ne nzira dzeku chengetedze utano.

Uine zvaungada kuti ntaraunda iziye, dzimweni dzenguva unoite ekutounganidza anhu wotoabhuira zvaunoda kuti vaziye maererano neutano. Pamweni pacho unenge wakatopfeke zvigloko zvinenge zveibhuya zvaungade kuti ntaraunda iziye.

Weide kuhambisa mashoko kuantu akasiyanasiyana njira ingaite nyore kutodaidze musangano wounganidze anhu ,anhu oungana shoko rokushiwa auya pamusanganowo anozodetserewo kuhambisa shoko kune antu anonga asikazi kubudirire kuuya.

Kuunganidzwa kweanhu akawanda nguwa imwe kunoite kuti shoko rinonga richide kuti riparadzurwe munharaunda nemunyika rikasire kupararira. Ripararire ngenguwa risvike kuruzhinji ngekuti umwe naumwe unenge azwa achibve paanonga abva panonga akaungana unoziisawo wanonga aziisa shoko rokasira kuhamba.

Njira yakanaka pakufundisa ana ngekuti, wabvunza zvawabvunza, unechanoziya , unokhombe kuti ndinochiziya ngekusimudze nyara. Chisingayiti kuti, mhinduro dzinohamba yekundoshamaratwa. Kusimudze nyara umbowo wunote kuti zvuro zviyendeke.

Njira inokwanisa kuti antu akwanise kuziiswa mashoko ngeyekutoaunganidza antu akaungana pamwepo ari nyore kuti uabhuyire shoko kuti rikasire kuhamba muntaraunda.

Nyaya yeutano, inode kupota yechingwadzwe kuantu azhinji emuntaraunda .Izvi zvinodetsere kuti, nharaunda ikone kuchengetedze utano, nekutozvingwarira iyo pachayo.

Kunenjira dzakawanda dzinoshandiswa kuziise antu mashoko, dzimweni njira dzinosanganisire kuunganidze antu dzimweni ndodzinosanganisire kutonyora parukombati kwemene antu eyiyerenga dzimwewo ndodzekuti muzvidxoko zvinenge zvineantu zvinenge zvakatakure zvinodiwa kuti antu ayite.

Apa panokombe anhu ebandiko rezveutano. Antu akapfeke majazi machenawo awa eh anenge iwo ah akuru akuru eutano ane mufundo yawo yaanofundise antu kuti aziise ngezveutano.

Antu akarorana anosise kugara eigondana murudo rwawo. Izvi zvinodetsere kuti agare akachengetedze utano hwavo.

Ana eikura arumbwana pamwepo nendombi anosisa kuti asvike pakuroorana eigangisana akura izvi zvinodetsera kuti azokwanisa kuona chakanaka nechakashata mukurarama.

Antu echikadzi kuti anemimba anode kuti apote echiende kuzvibhedhlera echipota echiongororwa ndiana chiremba, kitire kuti nguva yavo isaasvikire akavarairwa.

Zvipatara zvedu zvinenge zvine zviro zvakakwana zvinotinakira pakuti muntu akaende achirwara unoonekwe kuti zvomene-mene zvaanoda kuti aporeswe munezve muzvipatara zvinosanganisire mvura yomene-mene unokwanisa kupiwa kuti muviri wako hauchina mvura.

Tinosise kugara takazvichengetedza pautano kuitire amweni matenda anokasire kupararira ngedutu . Kuzvichengetedza kunotidetsera kutitigare tisingarwari rwari.

Muntu kugara echindofara kudai, weidakara nguva nenguva zviro zvinobatsira pautano, zvinoite kuti pfungwa dzemuntu dzigare dzakapombonoka.

Vana adoko anosise kuone chikafu chaka kwana chino ake mwiri neku adzirire ku matenda chikafu ichi chino detsere kuti ukure zvakanaka.

Zvepabonde mazuva ano zvode kuite muntu aite akazvidzirira. Kuedze kuti asatapukire utachiona hwemazuva ano. Hwakadai ngemukondombera nezvimwenivo zvirwere zvepabonde.

Kune imweni mikhuhlani inohamba ngedutu ,mhando yemikhuhlani yakadai ngeiyi inode kuti munhu agare akazvidziirira uyehe anhu anosise kugara asikazi kuite zvekuungana.

Uyo wakabaaite murumbwana asi unode kukombe kubaazvite ndombi ndodziyani dzinozi kwai ingochani idzi aaaa azvikombi kuite muntu kwaye pavhantu chedu aaa azvikombi kuite antu kwawo kuti murumbwana wozviite ndombi kudai andizvopi izvi.

Antu anotokuridzirwe kuti arambe eimwe mvura yakawanda. Izvi zvinodetsera ngekuti tine nguwa yakawanda yatinokone kudaro teirashe mvura, imweni nguwa ngechifundi chemene, imweni nguwa manyoka, hino ukamwe mvura yakawanda maningi, unenge weitopetudza iya inenge yarashika.

Mwiri unode kugara vetamurwa, kupota muntu echitamure mwiri kunobetsere pakuti mwiri unogare vakatakazika, mwiri unopota veitamurwa haubati zvirwere zvakanyanya.

Mvura yakanaka kuti imwiwe yakawaanda maningi ngemuntu ngekuti pane zvizhinji zvetinoita teitamba pamwe pachona tinenge teitorashe mvura mumwiiri. Hino peshe pawarashe mvura, inenge ichide kuti idzoswe.

Mitambo yetinotamba kungava kumazvikora kungave mundaraunda inondode kuti titambe tindori kuise mberi utano hwedu, utano ndiwo hukuru tikatungamidza utano mberi zvinonaka inyari michini inodiwawo inotidetsera utano hwedu tichitamba kudaroko.

Muzvikora munosisazve kuti muitwe fundo inechekuita nekutoitawo zveutano zvekuti ana aziye kuti utano angahu chengetedza ngenzira ipi uye kuti mwiri kuti ugare wakagwinya unode uchiitawo mbatso dzine chekuita nezveutano.

Aya magwada aya, eya magwada eanhu anoite mishando iyana kazhinji inokuwadza. Yakadai ngeantu anoaka, anoshande kumigodhi, nekumweniwo kungangodaro kuchizokonzere kuti muntu ungakuwara. Magwada emene.

Muzvibhedhlera munosise kuti muwande ana chiremba. Kuwanda kwaana chiremba muzvibhedhlera kunodetsere anthu anonge iyirwara izvi zvinoite kuti awone kurapwa ngenguwa zvechiite kuti uthano hwawo husapinde munjodzi.

Kuchaye rukunga mazuwano ngéimweniwo ñjira iñoshandiswa kuhambise mashoko Imwe njíra yakanakire pakuti màshokó anohamba ngenguwa yakafanira echisvike paanofanire kusvika ngenguwa kuti kuri kutodzoswe mhinduro yotodzoswazve ngenguwa zvichitooneka.

Iyo michini inovheneke mwiri yeantu eya pa mikhuhlani yakadai ngeshuka ,kukwira kweropa nekudzaka kwaro mukuhamba umu, eya muntu unogara eiziya kuti zvingaa zviinyi zvangafanire kuita kuchengetedze utano.

Mitombo yechiantu, yakanaka kuti ishandiswe ngeantu. Chakanyanye kunakire mitombo iyi ndechekuti, inooneka zvirinyore, haidhuri.

Mitombo yechiantu inodetsera. Chikuru chinodetsere mitombo yechiantu ngechekuti antu anyanyi kuite ekutenga Kazhinji.

Mitombo yechiantu inosise kuzikanwa ngeantu akawanda. Kuzikanwa kwemitombo iyi kunodetsera pakuti muntu akarwara unokonawo kundotora eizvirapa semabhuirwe anenge akaitwa pasina mutengo.

Antu anosise kupota eitora mitombo yechiantu. Mitombo yakanakire kuti ikatorwa ngenjira kwayo inodetsera pamaringe ngekurwara kunenge kweiite munhu.

Mitombo yechiantu yakanaka, uyezve yakakosha. Chakanakire mitombo yechiantu ngechekuti, aidhuri, inooneka nyore, saka neusina mare unokwanisawo kuzvirapa eishandise mitombo yechiantu.

Mitombo yechiantu yakanaka chikuru chakanyanya kunakira ndechekuti aidhuri inooneka peshe peshe ngeurombo kana kuti neupfumi izvi zvinodetsera pakuti unonga asinawo mare unopunyaira Eionawo kuti awane kuzhidetsera.

Antu akawanda panguwa yekuti anenge akaremerwa maringe ngekushaikwa kwemare, azhinji anotoona zvakanaka kutore mitombo yechiantu ngekuti mitombo iyi ayidhuri inooneka peshe peshe

Tinoda kuti tipotewo techiziyawo mitombo yechiantu. Kuziya mitombo yechiantu kunotibatsira pakudai, waziye mitombo yechiantu wakukwanisa kundotorawo weizvirapa pese paungade kuzvirapa ngekuti mitombo yechiantu unondoiwonawo zviri nyore.

Kuziye mitombo yechiantu kunobetsera. Kunonyanya maningi kubetsera panguva imweni unodaroko hauna nemare yekuti uende kuchibhedhlera vopuve mutombo veunoda. Kana uchiziye vechiantu unombotseya-tseya uchimbodarovo uchimwa zvichiita veitopona.

Mitombo yechianhu mazuano yotogadzirwawo zvekuti ione kutengeswe muzvitoro zvinotengese mitombo, izvi zvodetsera ngekuti yakutengeswa yakato tsanangurwe chipimo chinoenderana nemuntu.

Mitombo yechiantu yakanaka inobetsera inobetsera pakuti irinyore kuona haidhuri, murombo nemupfumi unokwanise kuishandisa.

Mutombo yechiantu inosise kuzikanwa ngeantu akawanda mashandire ayo, ngekuti ndiyo isingadhuri, inowoneka peshe-peshe mumashango. Kundotora muntu eizvirapa.

Mazuwa ano mutombo yechiantu yakutogadzirwa yeikone kutochengetedzwa kuitire kuti izotopota yeitengeswawo muzvitoro zvinotengese mitombo izvi zvakanakire pakutimutombo unenge woo tengeswa uine chipimo chemene mene chakaonhororwa ndiana chiremba.

Mitombo yechiantu inosise kuziikanwa ngeantu akawanda. Mitombo iyi inodetsere pakuti inooneka zvirinyore. Inoonekazve mumashango etinogara akatikomberedza

Mitombo yechianhu , inosise kuti ichengetedzwe zvakanaka. Izvi zvinodetsere kuti ,itore nguwa yakareba yeishanda.

Mitombo yechiantu inodetsera , zvinodetsera mitombo yechiantu ngezvekuti mizhinji yakona ayidhuri inoreruke kuiona.

Mitombo yechiantu inodetsera chikuru chainonyanya kudetsera ngechekuti antu akashandisa mishonga yona yechiantu inoarerukira kuiona aidhuri inooneka peshe-peshe mushango.

Mitombo yechiantu yakanaka yakanakire pakuti inooneka peshe peshe mizhinji yachona izvi zvakanakire kuti audhurirwi abvisi mare .

Mitombo yechianthu yakanaka pautanho hwaantu. Chakanakire mitombo yechiantu ngechekuti, inoreruka kuiona, ayidhuri, inooneka peshe-peshe. Chakakosha kuimwe zvakanaka nekushandisa ngemwazvo.

Mitombo yechiantu inosise kupotavo yeitengeswe muzvitoro zvinotengese mitombo. Izvi zvinobetsera antu kuti mutombo vaanonge eida auone.

Mitombo yechiantu yakanaka maningi mitomboyo irikumhando dzakasiyana siyana kunoti mashizha embiti koitawo angave mapande kozoitawo dzingava nzinde mitombo yechiantu yetinokona kushandisa pasina mutengo inodhura.

Uchi hwakatikoshera ngekuti hunogadzire zvakawanda zvinoshande pautano hwemuntu. Tinogadzirirwe mishonga inoshande pamikuhlani yakadai ngekukotsora. Togadzirirwazve mafuta ekuzora zvesezvo zvichibve pauchi, saka uchi hwakakosha pautano hwedu.

Kushambadzirwa kwemishonga yechiantu kunobatsira kune amweniwo anonga asingazii kuti imweni mitombo inenge ichidetsereiii hino ngekushambadza anhu anorerukirwa umweni unokwanisa kukasirawo kutovhunza otozwa kuti mutombo unenge uchidetsereii.

Mitombo yechiantu, inokosha mukurarama kweantu ngekuti mitengo irinyore kuwona, peshe paunongo wafunge kuti unode mutombo kungopinde mushango wotoone mutombo sekubhuyirwa kawaunenge wakaitangevakuru kuti mutombo wakati unorapa kutiunge uyiwuziva zvinotoreruka.

Mitombo yona yekudhaya mitombo yemushango mazuva anaya yotogadzirirwa peya pekuti inobanase kuiswa yovharirwa kuti ingwaririrwe izoshanda kwemakore akati oo. Zvona izvo zvakanakire pakuti vantu vanozozvishaisa mberiyo pamweni pacho dzinonga dzisingachazooneki kwadzinoonekwa zvino kana vadziisa mumatumbu kudai, dzinokwanise kuzoshanda kwenguva iri mberiyo.

Karetu nemazuwaanyamashi zvode kutokombe kuita zvatosiyana mazuwaanyamshi waakukone kutoonao mitombo yechianthu ichitotengeswa muzvitoro zvakanga zvisingaitiki karetu.

Mazuwano mitombo yechiantu inorapa yondooneka peshe peshe panzvimbo dzeshe dzinoita ngezvekurapa aisisiri yekuti waindoione kwana tungata karetu izvoni izvezvi wakundoiona peshe peshe kwandove neantu akasiyana anondoita zvokurapa nemishonga yechiantu asi asiri ana tungata.

Mitombo yechiantu yakazare mumakwenzi chinodiva kuziya mashandisiryo eunoita nekunase kuziya mutombo vemene vokutora. Ukaona vaziye mitombo vechiantu unonga vakomborerwa ngekuti mitombo yechiantu haidzuri kundopinde mushango vototora.

Mitombo yechiantu, inokurudzirwa kuti antu apote eiishandisa. Chikuru chinoite kuti antu akurudzirwe mitombo iyi ngechekuti, inorerukira akawanda kuti aione.

Mitombo yechiandu yakanaka mitombo yechiandu inodetsera nekuti inoreruka kuiona aidhuri murombo nemupfumi anorerukirwa kuiona.

Mitombo yechiantu inotokwanise kutogadzirwawo yeichengetedzwa zvekuti inotozoguma yototengeswe muzvitoro ine chekuita nekutengeswa kwemitombo .

Mitombo yechiantu inosise kupota yeishandiswa nekuti inobetsera irinyore kuona haidhuri .

Mitombo yechiantu inosise kuti ishandiswe neantu akawanda zvakanakire mitombo iyi ngechekuti aidhuri kuiona inooneka nyore mishango .

Mitombo yechiantu inosise kuti antu akawanda ayiziye. Kuzikanwa kwemitombo iyi kunodetsera ngekuti munhu weshe une mukana wekuonawo mutombo wechiantu pasina kutenga.

Anhu anosise kuti apote eisime mitombo yechiantu mumamhatso mawo, mitombo yechiantu inodersere pakuti aidhuri inoreruke kuona.

Anhu anosise kuziye mitombo yechiantu, mitombo yechiantuu yakareruka kushandisa nekuti he mitombo iyi irinyore kuona aidhuri unotokwanise kupinde mushango weitozvitsvakira weitoshandisa.

Antu anosise kupota eyirye mitombo yechiantu. Chakanakire mitombo yechiantu ngechekuti haidhuri, inooneka nyore. Zvinodetserawo awo anenge asina mare kuti akwanise kuzvigadzirire utano hwawo.

Antu anosisa kupota eishandise mitombo yechiantu. Mitombo yechiantu yakanakire pakuti mitombo isikanesi kuona. Inoitazve kuti muntu arerukirwe peshe paanonge ade kushandisa.

Mitombo yechivantu inode kupota yeichengetedza zvakanaka inokone kuchengetedzwa ngenjira yekuinanika pamweni pacho kwakutotwa, izvi zvinodetsere kuti igare nguwa yakareba.

Mitombo yechivantu inosise kuvivikanwa nevantu vakawanda. Kuzivikanwa kunodetsera kuti muntu einge arwara kana kuti aite hama yake yarwara unomudetserawo ngemushonga yechianduwo pasina mutengo ukabatwe apo.

Mitombo yechiantu yakanaka chayakanyanya kunakira ngechekuti inoreruka kuiona aidhuri kuitenga inooneka peshe peshe.

Mitombo yechiantu mitombo inobva kumakwenzi neimwe mitomo inondobve mushango yakanaka. Ngekuti mitombo iyi inondooneka zviri nyore haidhuri.

Chiro chakanaka maningi kuti muntu aziye mitombo yakawanda yechivanhu. Mitombo yechianhu yakanakire pakuti inoonekanyore.

Arimi anode kufundire kuziye kuti eirima zvirimwa zvavo zvinopota zvichidawo kupuwe mishonga kuti zvirege kuparadzwa ngezvonorya, nezvimweniwo zvingazviparadza.

Mitombo yechiantu yakanakire kuti kubandotora mumashango edu atakapuwa ndimwari. Chinodiwa kucherechedza kuchiti watore mombowo wochiumwa kana kuri kurya wochirya ngenjira yemene-mene kuitire kuchengete utano asi yakanaka ngekuti iri nyore kuona.

Mitombo yechiandu inosise kuti igare yechishandiswa ngaantu ngekuti mitombo iyi inoreruka kuiona inoite kuti muntu usinyarina ngemare arerukirwe.

Mitombo yechiantu mizhinji yacho inoneka zviri nyore-nyore. Kubandobuda pamwe pacho votokaya gwenzi, mashakani angaa mapande, ingava midzi, nzinde dzachona. Votoshandisa zvirinyore pasina nekuti vombode kutenga.

Kushandiswa kwemitombo yechiantu kunodetsera ngekuti mitombo yechiantu inoonekw nyore aidhuri saka zvinorerukire antu paanonge asangana nedenda.

Michero yakasiyana-siyana, yakanakire utano hwedu. Inobetsera pakutidziirire utano hwedu, kuti tisahwarwara, tigare takagwinya ,nekutorwise mikhuhlani ingadaro ichitibata.

Mishonga yechiantu, yakatinakira yakatinakira pakuti inoita kuti tirambe takagwinya, mishonga yechiantu yakanakira hee pakuti aidhuri, inooneke anyore.

Mutombo yekushango mitombo yekudhaya mitombo yekuti unotobayito tore mushango woto ningira pa pepa nhau mutombo uyu wakanakire pakuti kumuntu unodziziya hadzinetsi kuona adzitengwi dzinotorwa mahara zvino zvakanakire kuti kuraoa dzinotorapa zvikahila dzisingakwadzi muntu.

Mishonga yechiantu inodetsera, inodetsere kuti mwiri urambe wakagwinya. Mishonga yechiantu yakanakire pakuti haidhuri, inooneka zviri nyore.

Mitombo yechiantu inorape ngezvakasiyana siyana .Tinokona kurapwa ngemashizha ,tinokona kurapwa ngenzinde ,tinokonahe kurapiwa ngemakwande emene ndozvinotibatsira pamutombo yechiantu. Yakanakira pakuit inooneka peshe peshe inooneka mumashango ayidhuri.

Kuomesa ngeimweni yenjira dzinoshandiswa pakungwarire mishonga yechiantu, ukaone mutombo waomeswa mitombo yakadai ngemashizha emiti, nzinde dzachona makwande acho ikange yaome...

Mitombo yedu yekudhaya kana mutombo yemushango ndiyona mitombo yotodiwa peya mazuwanaya. Umwe wemitombo idzodzo igavakava. Rona iri rinongobarapa zvirwere zvekuti, zvitenda zvizhinji rinorapa kubvire kubanze kweganda nemukati mwemwiri rinorapa nekukasira zvisina zvezvinokwadze mwiri wako.

Mitombo yechianhu , inotidetsera mukurarama kwedu . Mitombo yechiantu ,yakanakire pakuti aidhuri, ngeyekuti wandopinde mushango, wototore mutombo waunenge uchida, zveienderana nekuti, unenge weiuziya ere.

Kushandiswa kwemishonga yechiantu kumodetsera. Mitombo yechiantu inonyanya kudetsera pakuti mizhinji yakona inondowonekwa mushango pasina kumblbudise mare yekuti ndoda kuitenga.

Mitombo yechiantu yakadai nemashakani, makwande nenzinde dzacho inokone kuwomweswa, yaoma kwakutwa, kwakuichengetere mwakanaka. Unozokwanisa kuishandisa kwese mubota wechitorya kana mudoro chaimwo.

Mishonga yechi antu ino detsera muku rarama kwe antu atema mishonga iyi yaka nakire pakuti ayi dhuri ino oneka nyore ndo chikuru chino ita kuti mishonga iyi ikoshe.

Imweni mitombo yechi antu ino shanda zveshe inoti uku mutombo uku muriwo unoto ryiwa zvee ne sadza saka apa pa unenge uchirya ne imweni njira unenge uchito zvirapa.

Mishonga yechiantu yakatinakira paupenyu hwedu, inoite kuti tirerukirwe ngekuzvishandira upenyu hwedu zvahunoda kuti tigare takathakazika. Mishonga yechiantu inooneka peshe peshe-peshe, kutopinda mushango wototore gwenzi rine chekuita nekuti upone wotopona.